Néeg buñ karole ay karo yo nete ci néeg bi nak mu ngi am benn pot pot bun def suuf garab sax si garab gi nag mu ngi am klóor yu giriin am kulóor yu xonxo ci chat bi.

Jigéen ju sol roba bu muuf tiye kalpe bu pink teg mess ci bopp bi takka ceenam ci ganaaw jigéen ci nak mungi am togu bu bolu.

Ra ni tept buñ bind lambuñ looc ci bunti kër gi nak ngi am ñaari nekk yuñ tabax ci wet càmmon bi at ci weccu nday joor bi nekk bi nak yun ko tabaxee bant ci biir kër gi nak mungi am bennu autobu ñoo bu fa gaare kër gi tamit mu ngim ay garab.

Ay nit ñu taxaw góor ak jigéen am ay moto yu na sen biir ëpu doolé ci mbooloo mi nak nuge sol ay yëre yi nete nduróole aye mbaxna yu nete deftam musoor yu nete.

Saséméew bunuy woowe kaaw bel, si sasemeew bi nak, mu ngi am lu sokola, am lu weex, am lu bule, am ay binde binde yu weex.

góor bu tokk ñuy seet tempre am, gór ginak mngi am ay ñit ci ñu ko wor , nginoonu mingi am ñaari takkler ku góor ak ku jigéen mingi am, ñaari nosta mit ñu taxaw sollu bulo.

Biir néeg buñ pentir pentir bu weex mu am buntu bu sokola ci biir neg bi nag mu ngi am ay tabla yuntaf ci maraaj bi mu ngi am taabal bu sokola tamit lu teg ci ñax ñax bu am kuloor bu green.

Ay haley yu góor rak yi jigéen ñu toog. haley jigéen yi nag ñu ngi ni roo lu sol. nu ngi mubu yu bul am lu weeh, ñom nup ñu ngi kaala wu kaala yu weeh. Kenn ci Haley jigéen nag mungi sol mask waccee ko ci ron sakinam.